Obu n'obwaato buri omu nyanja burimu nibutambura, amaizi ni mingi n'obwaato bubiri obumwe ni buhango obundi ni bukye buteire layini buri omu maizi.

Abantu bashutami omuka hariho omushaija ashutami omu ntebe n'abaana, omushaija omu ngaro akwatsiremu ekikopoo arimu naaza kunywa aha rubaju rwe hariho ondiijo mukazi ayemereire, eyezirikire ekitengye

Omwana ayekoreire ekideeya, ariyo naatambura ari aha mushozi. Ahu ari nihiragura, nihiragurirwa. Hariho n'emiti ya mutare ahaiguru ye, obwire ni bwiragura.

Omusiri gw'obucoori, obucoori ni buto aha rubaju hariho omuhanda, ahagati yaabo hariho omuhanda eseeri hariyo ebintu birikwiragura

Egari epakingire eriho ebitookye bingi ekomesize enkoba, eriho nana akaveera ka kinyaatsi eriho ejaketi.

Ekifunjo ni kingi, kikwatiine, kirimu obunyonyi bwa mutare, kirimu n'ebinyaasti byingi. Ebinyaatsi biriho otumuri twa yero.

Omukono ogw'omuntu gukwatsire akahuuzi kariho ekintu kiri nk'ekyenyanja. Ayemereire aha nyanja arimu naroba ebyenyanja.

Egi n'enkyende eine ebyooya bya mutare eri omu kishaka etembire aha biti ah'iguru egizire eti akarimi. Eine engaro ningwa zikwatsire ebiti.

Eki n'ekishaayi kirimu omurindi rwagati gurimu amaizi Amaizi garimu obwato bw'ekiti, ebinyaatsi n'ebya kinyaatsi

Omushaija ajwaire esaati ya mutare aine akaveera ka wayiti omu ngaro arimu natooratora amahuuri arikugiiha omu maizi arikugateeka omu kaveera aha rubaju rweye hariho omunyafu, enkooni.

Bodaboda ziri aha ruguuto, ni nyekiro bwizire, enyima yaazo hariyo omushaija avugire egaari ahekireho ondiijo hariho n'abandi abantu abariyo nibarabaho